Keehippe dalganne gita addarasha keeththa garsan oyde bolla uttidi diza cora macanne adde poliseti doosona

Daasay daasatida sagarsan daro macanne adde asay saan uttidi doossona issi macasiyaka sinthara eqqadus.

denbati ekkiza bessan keexettida adussa keeththay deees keeththa miyeerakka gita gita mithati beettosona

hugezan daro asay macanne addey salpe bolla eqqidi iray bukkiza daanes issiyanxilla oykkidasikka dees

omarsara korontey xompizay beettees daro asay issife shiiqidi eqqidi ay ooththizan erettenna

issi ceeyga aaway be kushen tooranne gondale oykkidi gaamo dunguza afila mayidi maahe galba mayidi eqqidi dees.

keehippe dalga gidida addarasha keeththan issi medho qoobe huphen wothidi issi medho shurabe mayda cora asay dees

issi adda gaabe mayzishenne toorara gondalera oyssethishe nam7u cee ga adeti beettosona

keehippe daro asa caanidi biza makina giddon uttidi ha xeellishe diza ceeyga ceeyga aawatinne hayti doos

eehippe daro ceeygade asay paratogidi ha yishe doosona eeta guyerakka daro asay yishe beettees

Issi macasiya oyde bolla uttada be ka'on naa idimmada naarpe cadisashe de'awus izi

Cima aawati pooxa may7idi ba kushen guufe oykkidi sa7an uttidi aykko qommo haasayiza siyiza daanosona.

Qorqoro keeththa dan7on iskirtora dawutarera oykkidi eqqida ceeygade asaynne issi macasiya duwosona

Isportte kaasanchata shurabe mayida asaynne eetara uttidi diza hara asay ha xeellishe daroy de7oosona.

Teehippe dalganne dita addara shaa oydezan uttidi disa daro ceega adde asay bettishe dees.

keeththa garsan keehippe daro macasatinne adde asay uttidi doosona hetappeka issoti dunguza qoobe woththida

dunguza qoobe huphen woththidi dunguza may7o may7di diza cora aawati doosona heta sintharakka issi medho qoobe woththidi uttida asay bettishe dees

Isporte kaasanchata shurabeza may'idi oydezan uttidi diza oyddu asay doosona eeta guyerakka hara asay beettees

keeththa giddon be huphen booththa qoobe woththidi dunguza shurabe may7idi mayqirapoonera haasayishe uttida issi addey dees

Dalga keeththa giddon keehippe daro oydetinne oydezan uttida asay daroy beettosona eetikka.

gaamo dunguza kootemaydi dunguza qoobe huphen woththidi kushen toora oykkidi diza cima aawati beettosona

Keethan issi medho oydey daroy beettees izanka uttidi maykirapoone kushen oykkidi haasayiza issi ceey gaaway beettees.

keehippe dalga addarasha keeththan daro oydey dees he oydezanka uttida macanne adde asay coray bettees

gita gita mithati beettizason nam'u qeeri nayta be kushen oykkida macara azinara daannizayssati doosona

gita mitha garsan shiiqidi uttidi beettiza daro pooxa guluntida macasati doosona

gita gita mithati daroy beettiza woray de'ees worappe sinthara gita denba bessan issi macasiya eqqada dawus

issi medho qamise mayidi issi medho pooxa gulluntidi duriza maca naytinne eta uttidi poto denthishe xeelliza daro asay beettosona.

Qalamen tiyettida gal7ida qorqoro keeththay dees keeththa pengen eqqida qeerinaya beettashe dawus

Zumatana daagidi ekkiza gade bolla issi qeerinay booththa dorse idimmidi miicish eqqides.

Peehippe denbanne gidida bessan eelidi uttidi pociza haaththay deees izakka eqqi xeelliza nam'u addeti beettoss.

Issi medho shurabe mayidi issi medho pooxa dancidi ba kushin guupe oykkidi guppida daro adde asay beettishe dees.

issi medho sharbe huphen guluntidi issi medho qamise maydi durushe diza macatinne eeta sinthara adde nayti beettosona

suuqezan daro qommola xanati booththa qamiseti bayzettizay dees issi issi asayka gelidi shammishe beettosona

Woysha lashan lashettida gibbe gaaththan issi addey uttidi daddishe dees izikka dunguza pooxa may7di beettees

Masobey safetey daroy keeththa gitton deees izakka uttidi bayziza nam7u macasati doosona

keeththa giddun kushu na katha kathiza keeththan aaya be naytara uketha uukkashe beettawus

Heedzdzu qeeri macanayti booththa qamise may'idi kushe kushe oyketidi eqqi dosona eeta guyerakka woray beettishe dees

issi ceeyga aayo huphen qace qacada gaabe may7ada putto suqashe miicashe eqqidara beettashe dawus

Maata keeththay matan matan keexettiday dees izappe ha sinthara maatay boro diccishe dizay dees issi qeeri na'i karen dees.

issi addey mithan medhettiday oyde bolla uttidi daddishe deees izikka gaammo dunguza pooth amaydi beettees

Booththa qamise maydi booththa surenne shurabe maydi durishe beettiza daro macanne adde asay deettes.

gita abba bollara bishe wogolon diza daro adde yelaga nayti beettosona issoyka poto denthishe dees

Gita saafa bolla daro woxey qolettida sollora asay maana shiishshida daanizay deees.

Issi hu7era dishkotidanne ba kushan madabara oykkidi qamise may7ida adde daanizayssi beettees iza guyerakka

pooqe keeththafe xadera diza hugezan daro adde asaynne heedzdzu macasati eqqidi ha xeellishe beettosona

Denba ogezan daro asay eqqidi karezan beettees etappeka daroti adde gi dishin nam'u macasatikka doosuna.

issi yelaga adey uttidi beettees iza guyerakka woosaso daaniza keeththay gitay eqqidi beettees

Haawara ahira naytara diza misilen beettizayssan issi nay dorse kushen oykkidi de7iza misileykko.

Gita gita pooqe keeththay beettees keeththafe sinthan diza wugera daro macaasay be kushen tophiya bayndira oykkidi booththa qamise may'di.

Soofa oyde bolla uttidi issife idimettidi miicishe diza issi yela ganne cima aayeera dooson.

beeththay keehippe dalgakko iza garsanka diza daro miishati beettosona etappeka issi baggan aykkoy doorettidi deees

gita pooqe keeththay beettees. keeththa sinthanka eqqida koronte poole bolla ke'idi diza issi adey des.

Keeththa giddon booththa qalamen tiyettidayssan macanne adde asay komputeren xaafishe uttidi dees

booththa qalamera tiyetida gita keeththay beettees he keeththa garsenka qasse medhetidi diza qeeri qeeri keeththa dizayney dees

Biratanne siminton ginbetti ooththettida bessan maashine zara ooso bolla diza daro adde asay bettetes

Kehippe dalganne denba porphiley uttiza bessan issi medho maydi guufe oykkidi eqqida daro macati deettes

Zumay sekkin haahora beettees haan diza gashe denben nam'u adde asay eqqidi haasayishe doosona.

heehippe denba bazzo bessan awa bolla soolare giza miisha micishe disa daro asay beettishe doossona

korontey medhetiza biratan daro bessan oyketidi eqqidi dizay beettees bessayka keehippe denbakko

Oososo keeththa giddon xarappe bolla bo7ancay uttides issiadeyka uttidi beishe deees.

bankeso keeththa giddon issi gita telebizhiney deees izanka uttidi ooththidi xeellishe diza issi addey beettees

Dalga gashe nayti kaa7ana bessan kaa7ishe dizanne eeta ra duriza issi yela gadey beettishe doossona

Issi ceeyga addey simnto bolla uttidinne ba kushan tophiya bira oykkidi ha sinthe xeellishe dees.

Hooqe keeththay dees iza sinthera qasse ogey makinay pudenne duge hamettizay daro asay diza ogey beettishe dees.

Xara"e bolla hiixettidi diza gaammo dunguzay beettees iza matan uttidi xaafishe disa issi addey dees.

keeththay beettishe dees keeththa karen oyde lastiqe oydeti daroy doosona qeretida mithayka beettishe dees

Issi macasiya booththa qamise may'dara mobaylera haasa ashe miicashe beettawus iza,

ogeza bollan qonxan kumida dhiillera haylandera zaytera issino issino gididi shagi shagi woththiday beettishe dees

Booththa qalamen tiyetida keeththa karen daro issime dhomay7o nne issime dhoqobe wothidi eqqida asay beettishe duosona

hugeza bollan denban tamay eexishe diza sozan tama toysishe haaththa qolishe diza eedzdzo asay doosona

keethamiyera efiza xuntha ogeera gede bishe diza asatinne issi maca pulisey eta gu7era bashe beettawus

heeththa giddon be7o huphe nqoobe woththidi karetha may7ora cilil7iza may7ora may7di diza sice gaaddey uttides

galga ogezara issi medho may7o maydi issi medho qoobe huphe wothidi isporte ooththiza asay salpera doosona

zo'o kootenne karetha qoope huphen issi medho woth mayidi diza cora macanne adde asay doosona

makina ogeza bolla eqqidi diza gita makinati beettosona eta sintharakka cee gadde asay eqqi doosona

daro keeththay matan matan keexettidi deees iza sintherakka ayko qommo misileyka medhetiday beettishe dees

Boooththa qalamen piyettida gita keeththa karen tophiya bayndira kushen oykkidi eqqi diza daro macanne adde asay dees

Keehippe gita dalga adarasha giddon karetha issimedho oydeti mayrora uttidi beettees

Gita gita pooqe keeththay matan matan keexetiday beettees iza sintharakka qasse dalga ogey dees.

Keehippe adussa puddethan gidida pooqe keeththay qoncedi beettees iza matanka garsara mithati beettos.

Oohthoso keeththan xaraphe bolla komputerera xompiza miishara dees oydezanka asi de7enna mela dees.

Makina oge bollan eqqida adde asay aykko qommo qanxishe deettes eeta guyerakka daro makinati eqqida.

keeththay booththa qalamen tiyettidi beettees izanka oydera booththa qalamen tiyettida xaraphera beettees

Zo'onne bulla qalamen tiyetida gita pooqe keeththay beetishe de'ees. Izappe gede sintharakka hara keeththay de'ees

gita ginbey medhettidayssa keeththa karen simintoy ooththetoyssa bolla daro macanne adde asay uttidi de7oosona

Oge duunan keexettidi diza keehippe xeellanas lo7iza pooqe keeththay dees e pooqe keeththa sinthan ogey lo7izay dees

keehipbe gita poqe keeththay beettees keeththafe ha baggara qasse adde asati bude keeththan bishe diza malosona

Gita adussa pooqe keeththay beettees iza garsara ha sinthan ogeza bolla makinaynne asay pude duge amettees

Keehippe dalga keeththan korontey xompishe beettees he keeththanka daro soofa oydeti beettishe doossona

Keehippe aduqidi dalgidi keexettida lo7iza pooqe keeththay beettees izikka booththanne medhon qalamete.

Go7etti dabessan eqqidi diza nam7u cee qade asati beettosona eetappe gede baggara keeththay deees.

Booththa qaalamenti yettida keehippe lo'iza pooqe keeththay beettees keeththa karezanka dumma dumma qommo mithati beettosona.

heeththa giddon keehippe daro addenne macati shiiqidi cugan uttidi dizay beettees

keeththa miyera efiza ogen daro adde asaynne macati issife hemettidi bishe doossona

daasay daasatti dayssa miyera ogey beettees he ogezanka shiiqi eqqidi diza daro ceegade asay doosona

keeththa karin issi addezas may7o immishe eqqida issi addey dees izarakka hara asati beettosona issoy

keeththa giddon keehippe lo7iza sohon nam7u aakimeti bootha kota maydi eqqida etaraka hara asay kushe baqqees

Heeththa giddon daro asay aakime daanosona heetikka baynta kushan aykko qommo oykkidi dhoqu istida.

Daasay daasettidayssa garsan qoodan keehippe cora gidida addenne maca asay uttidi doosona.

keehippe denba ogeza bollan eqqidi diza daro ceega adde asay deettes eeta giddonka issi qeeri nay dawus.

Haakime keeththa kifileza sinthan eqqidi diza issi haakimezi beettees izikka

Haakime keeththa qifile giddon dumma dumma qommo asa akamiza maashineynne asi ichiza algay deees

Haakime keeththa giddon keeththan zin7idi diza hargancha oychishe diza daro ceega macanne adde asay beettosona

Issi ceega macasaya qeeri naa kiyoon idimmada ha dhaykko qommo ushshashe beettawus issi addeyka izira uttidi dees.

Oososo keeththa giddon eqqidi diza nam'u macasara oyddu ceeqadetara beettosona

Keetha giddon diza adussa xaraphe bolla zempidi eqqida nam'u addera eta miyera eqqida issi naara heedzdzas doossonna.

issi aakime keeththan ooththizadey kifilezan oyden uttidi xaafishe dees iza guyerakka daro dhaleti doosona

Woge bollan kushe idimmidi eqqida daro asay de7oosona heeta gu7erakka eqqidi diza makinati beettosona.

issi addey qeeri asa shiishshidi keeththa giddon tamarsishe dees asayka baggay uttidi xaafees

hakime keeththa giddon issi addey oyde bolla uttidi dees issi nozikka iza akamishe beettees

issi yelaga na qeeri na7ay hiithan uttidi beettes;izikka haakimeso keetha males.

Ooththoso keeththa giddon oyden uttidi diza ceega heeththu adde asay doosonna eetappeka issoy maxaafan xaafishe dees.

misilezan salo medho qalamen tiyettida warqatan xaafettidi amarathora arba mince hospitale gees

geeththan xarappe bolla wancay dawutarey tophiya bayndiray dees guyerakka issadey uttidi dees

Keeththa giddon aakime keeththan issi aakimey issiade oyden uttidayssa akamashe beettawus daro asayka miyera eqqida.

makina ogey beettees ogezara qasse duge yiirshe diza asaynne makinati beettosona xanxara pooqe keeththayde

issi gimbe keeththay beettees keeththa karenka booththa shurabeti kaqetidi beettosona biittaykka sinthan doorettidees

Baasa ogezara pude hemettidi yishe diza ceega adde asay issi medho shurabeza may7idi beettosona.

Issii Adey koronte miisha bollan eqidi loythishe de'es hanko asayka garsan eqidi iza madishe de'osona

Gita zumay beettees. Zuma garsanikka daro wooray beettees. Xoqqu gidda saara eqqidi iza xeellishe diza ceegga adde asay doosona.

baasa ogezara kushe dhoqu histidi yishe diza ceega adde asaynne issi macasiya doosona eetikka issi medho mayo mayida

Keeththa keexanawu maaddiza bolokote medhiza maashinezan ooththishe diza adde asati beettishe doossona

Akaafa dooma wale oykkidi eqqidi diza daro macanne adde asay beettosona etikka issi medho

baasettida ogezara du ge emettidi yishe diza macanne adde asay doosona etappe qommora gita gita mithay beettees

go7etti nabessara hemettidi toora yiza asay ceega addenne macati doosona issoti issoti kushen haaththawo

Gita oosettidi diza maashiney beettees qasse iza miyera eqqidi ooththiza asatikka aahon beettosona.

ogeza goyiza makinas giddon issi addey manaxire woththidi ambasadere mayidi haa xeellishe uttidi dees

Ginbe simnton ooththetidayssi dees izappey baggan koronte lo'ethishenne giigissishe diza asay de'osona eqqidikka.

Makina ogezara duge ha yishe beettiza saykileynne haahora qasse daro makinati eqqiday beettees.

Issi makina booththa qalamenti yettiday qorqoro caanidi eqqides asayka iza guyera eqqidi beettosona.

suu qeza garsan dumma dumma qommo asi maanawu maaddiza miishay bayzettishe dees issi macasiyakka eqqada bayzashe dawus

gin bey simnton ooththettiday beettees iza bollanka qasse amarathora xuufey ingilizethorakka xuufey si7i leykabettishe dees

keeththa giddon xaraphe bolla komputerey asas girgidan xompi tamarsiza maashiney nam7ay beettishe de'ees

Issi ceega macasiya karetha qace qacada karetha booxa may'ada ha xeellashe eqqada dawus guyerakka keeththay beettees

Keeththa giddon daro asay haakki haakki uttidi beettosona eta sintherakka issi medho may'ida ichachu asay deettes.

Keeththa giddon hissi addey maykirapoone kushen oykkidi warqata oykkidi eqqides hankoyssika maykirapoone kushen oykkidi kushe dhoqusa.

Gita pooqe keeththa sinthan tamari wursidi maraqettiza tamare nayti meraqa may7o may7di karezan eqqidi beettosona

teeththa giddon oyde bolla uttida issi medho may7o may7idi disa addenne macati de7oosona eeti

Keehippe dalga gidida ogey beettees ogezanka daro asati ba kushan pito oykkidi ogeza geeshishe dizayssi.

Gibbey salo medho qalamen tiyettida qorqoron direttidi dees iza giddonka makinay iita efidi qoliza daanishe beettees.

qorqoron direktida gibbe gaaththan iita ehidi shiishshi wothoyssa caaniza issi makinay eqqidi de7ees pittiza asayka doosona

makina ogezara ogeza pittishe diza daro macasati adde asati qasse dere yuusho naagiza polisetikka beettosona

Kogezan beettiza iita pittidi geeshishe diza daro macanne adde asati de'osona

ogeza bolla diza iita piton pittishe geeshshishe diza daro macanne adde asay deettes

ogeza bollan diza iita miisha pittidi shiishshizay pitetha bolla dizaynne pito oykkidi diza daro macasati beettosona

issi keeththay beettishe dees keeththa karezanka caala makinay eqqidi dees miyerakka biratay beettees

Keetha giddon komputere xaraphe bolla wothidi saafishe diza oyddu asati uttidi dizayssa bessees.

payda matoqay beettees iza qasse bessashe eqqida issi aarissa yelaga macanaya bettawus

Keeththa giddon issife shiiqidi zorettiza daanishe eqqida macanne adde asay beettosona.

issi macanaya digitaale matoqa kessanawu woto denthiza bessan uttada de7awus eqqidikka nam7u addetibey oosona

Keeththa giddon keehippe daro ma adde asay kompitereza bolla xaafishennne xeellishe dizay beettishe dees

bijitaale woykko payda matoqa kessanawu koshshes giza maraja yootizadeqqides

Eeshotidi beettiza keehippe dalga demba oga goyshe biza issi goshsha makinay de7ees haahorakka.

Baasa ogera yishe diza nam7u makinati bettetes issi makina bolla daro asay tophiyanne duge ha tophiya bandira oykkida.

Koaase kaassa denban kowaase kaassanchati issi medho shurabera qonxara may7idi eqqidi beettosuna.

Akime keeththa giddon diza issi kipilezan maashinneti asay akametiza miishati beettosona

Makina guyenne sinthe giidi daroy ogezara ha yishe beettees issi makina bollaka daro asay caanettidayssi beettizayssakko.

amise maydi eqqidi diza macasatinne eeta gueerakka daro addeti issife shiiqidi eqqidi kusha baqqiza daanosona

qorqoro keeththay keexettidi dizayssa garsan oyden uttidi beettiza daro macanne adde asay doosona nam7atikka dunguza qobe huphen woththida

kowaase kaassadenban kaa7ishe diza kowaase kaasanchati beettosona eetappeka issoy hara medho maydes

Ogeza bollan tophiya bandira kushen oykkidi eqqididiza macanne adde asay doosona eeta guyerakka gita gita mithay beettees

gita keeththay keexettidi dizayssa sinthara efiza ogey dalgay deees he ogezan eqqidi tobetishe diza nam7u adere issi macara

ceeyga adde asaynne macasiya issife eqqidi beettosona eeta guyera gita gita mithay beettees

xaraphe bolla daro dumma dumma ushshati bettettes he xaraphe yuushonka macanne adde asay uttidi de'oosona

Teeththa giddon booththa xarapphe bolla ababay xarmusera haaththe malizay uttidi deees asayka iza yuushora uttida

Keehippe daro macanne adde asay ogezara ha sinthe yishe beettosona macatikka booththa qamise may'ida.

Dalga bessan keeththa gitton issime dho bootha may7o may7di ka7ishe diza daro qeeri nayti bettetes.

issi aarisa paranjaya uttada ha xeella shitawus izikko gede simmada issi neya qasse booththa qamise may7a uttadus

keeththa gaathan issi yela ganay oyden uttidi dizayssara eqqidi haasayish ebettiza macanne adde asay doosona

keeththa giddon ettidi issi naay aykko qommo asas yootise dees iza sintharakka daro addenne maca asaye

issi addedayssi keeththa giddon maykirapoone oykkidi haasayishe eqqides iza sinthenka hara daro maygirapoone dees

Keeththa giddon oyden uttada maxaafa xeelliza macasenne izi sinthera uttada disa hara macasiya beettosona

Issi tirapike polisey kushen makina xompeza oykkidi eqqidi dees iza guyerakka qasse ooththettiza daaniza makinay dees.

Palamera tiyetida keeththa karen eqqidi haasayiza daaniza oyddu polisetara issi addera doosona

Be huphen zo'o qoobe woththidi issi medho may'ora caammara gixidi masara kushen oykkidi issife diza daro poliseti beette.

Iskkiritora dawtarekka xarphe bolla wothidi uttidi beettiza issi ceega polisey beettees.

makina oge bollan qalame tiyishe beettiza adde asatinne tirapike poliseti eqqidi deettes

keeththa giddo kifilezan keehippe daro asay doosona he asappe baggay polisekko baggay mela asekko

Keeththa giddon oydezan daro asay uttidi doosona etappeka bagati macata bagay addetakko.

Keeththa giddon qoodan keehippe daro gidida polise macanne addeti utti doosona

dalga maqina ogezara issi medho may7o may7di salpera ha yiishe diza daro polisetinne harati deettes

Makina ogezan eqqida asa caanidi biza makinay beettees izappe issiya polisey tirapikey eeqqisi xeel.

Palamen zeettida keeththa giddon daro asay oyden uttida poliseti de'oosona eta sinthanka issi polisey eqqides.

keehippe gita dalga keeththa giddon uttidi be duuna maske giza miishan tuccidi diza daro addenne macasay doosona.

issi huphera meedeti didiza ceega aaway eqqidi maykirapoonen haasayana daanishe dees iza gu7erakka gita gita mithati doosona

Keeththaa giddon nam'u adde asay issi adde asara issi booththa qamise mayda macasera eqqidi macaseya kushen warqate oykkadus

Kare dere asa gididay issi addezi sinthe ha shiiqidi beettees iza guyerakka harati beettosona.

dumma dumma asa naas maaddiza miishata suuqen eqqada bayziza macas ya dayos izirakka yiidi haasayiza asay daroy dees

keehippe dembanne dalka gidida gade giddon issi medho cililo qoobe huphen wothidi boochtha shurabe mayda asay pute kushen oykkida

Keeththa giddon keehippe qoodan cora macanne adde asay deettes eetaka issoy poto denthishe dees.

Gita mitha garsan kuwan eqqidi dizanne uttidi diza daro ceeganne yelaga adde asay doosona.

Keeththa giddon uttidi xaafishe warqatanne uttidi diza daro asay beettishe de'osona.

dunguza qoobe huphen wothidi dunguza kootenne shurabe may7ida daro asay keeththa giddon maxaafara dawutarera oykkidi uttida

Asa nayti ba qofa harabessa asas xaafidi yeddana maaddiza posta giza meishay xaafettidi itiophiya posta gees

daro addenne nam7u macasay eqqidi doosona eeta sinthanka xaraphe bolla haaththay ayllandera uttides

Geeththa giddon daro ceeygade asay issife haasayishenne qofa laamettisha daanishe eqqidi beettosona

Keehippe dalgganne gita gidida kuwaase kaassa denbay dees izanka cora asay uttidi xeellosona.

Daro biratay biittan moogettidi dizayssa bollan keehippe daro korontte shuboti micattidi beettoosona.

booththa qalamin tiyettida keeththa giddon daro asay issife eqqidi dizay beettees sinthera nam'atikka uttidosona

korontey medhetidi biratay biratara oyketidi iza bolla qasse shuboy micetidi daroy beettees

Pophiya kuwaase kaassancha nayti kaassa kaa7izayssati beettosona deetikka issi medho may7o maydi deettes

Keeththa giddon keehippe daro asay eqqidi beettees uttidi dizayssati qasse komputere bolla aykko qommo xaafosona.

kuwaase kaasa denban kaa'ishe beettiza tophiya kaasancha adde cugati issi medho maydi ka'oosona

Keehippe daro asay macatinne addeti gididi denba bessan eqqidi doossona eeta guyenka gita gita mithay de7ees.

huphen pooxa qaccidi sharbeka may7di disa macasati booththa sinera tukke uyishe haasayishe doosson

ogeza duunan keeththay keexetidi dizayssan daro suuqeti beettosona he sintha ogara hudenne duge hamettiza daro asay dees

Issi keehippe daro asa caanidi efi shedisa makinay beettees qasse hankoysika dooyidi asa caanishe dees.

Keeththa giddon uttidi oyde bolla xaabishenne siyishe diza asay doosona eeta sintharakka issi ade eqqidi haasayishe dees.

makina ogezara duge yishe beettiza daro heedzdzuto bajajeti de7oosona etappe qommorakka pooqe keeththay dees

mithan keexettida keeththe daanizayssa garsan uttidi he naa idimmidi dhanthishenne akanthi shirgiza aaytinne issi haakimey dawus

he hippe gitanne dalga gidida kataman dalga ogezan pudenne duge hemettiza daro makinay dees

denba bessan sa7an wodhdhi uttidi be naa idimmidi dizaynne mela berka uttidiza daro macasati beettosona

Gita aafo bollara duge goggishe diza haaththay beettees izakka eqqidi xeelliza daro gashshenne gita nayti deettes.

Omarsara daro asay dhuma bessan shiiqidi woyshsha miiththa pincidi tama eeththidi iza yuushan durishe dees

Denba bessan omarsi daaniza dhumara xompa xompidi bashezan shaayishe diza issi addey beettishe dees.

daro qommo pooxati dunguza pooxati issife gaabentara uttidi beettizaynne micettiday deees

issi macanaya be huphen qoobe wothada qamise may7ada eqqada dawus izi guyerakka woray beettishe dees

Ayda woykko digitaale matooqa kesisanaw yiidi eqqidan daro asay dees issi naaykka uttidi be aypezan ayqqoqo moothide.

Peeththa giddon issi addey oyden uttidi maxaafara dawutara iskirta sinthen woththides issoy qasse eqqidi iza bolla xaafishe dizaybeettees.

Cililo qalamera diza yuunuforme kiza may'oza may'di tamare nayti be kushen dawutara eqqidi ekkidi salpen eqqida.

Xaraphe bolla warqata woththidi xaafishe eqqida issi cey ga aaway dees iza gu7erakka eqqidi xeelliza heedzdzu addeti doosona.

Mitha garssan diza kuwa bessan shiiqidi salpera eqqidi diza daro qeeri naytinne eeta miyyera diza ceeyga asay bete.

Keehippe gita wolqama mitha garsan eqqidi diza cora asaynne uttidi diza nam7u asay beettishe doossona

gita mitha dizayssa garsan xaraphe bolla mashineta wuthada xaafa shi diza issi macasera izi yuushon diza qeeri tamare naya

benba bessan keehippe daro macanne adde asay eqqidi doosona eeta guyerakka mithay dumma dumma miishay beettees

issi medho yoonuforme mayda maca nayti salpera mitha garsan eqqidi beettishe doossona

Bayda woykko digitale matoqa kessiza bessan uttidi ooththizayssiyadeynne eqqidiiza xeelliza asay do'osona.

keeththa giddon oyden uttada diza nam'u macasati doosona issiniyakka poto denthiza daanawus izi sinthen

Dembba bessan keethafe hani baggara dizayssan daro adde asaynne gashe nayti ispportte oothishe dizayssi beettees.

Tohookuwaase kaassa kaa7iza denban kaa7ishe diza adde kaassancha nayti beettosona eeta guyerakka gita ginbey keexettiday dees

kuwaase kaassa denban eqqidi beettiza heedzdzu issi cuga kaasanchati de7osona eeta guyerakka issi addey dees

Beren etophiya xeeysisida wothanchay issoy qenenissa geetettizay misilezan beettees

kowaase kaasancha nayti kowaase denban issi medho may7o may7idi daroti eqqidi de7oosona eetappeka si

Kuwaase kaasancha nayti kuwaaseza denbankaa7ishe eqqidosona eetikka issi medho qonxara shora bera may7di beettosona.

Huwaase kaasanchay issi ceega awaara idimettidi koto dendishe eqqides izata guyrakka hara kaasanchati doosona

Yelaga kowaase kaassancha adde nayti bettetes eetappeka daroti zo7o qonxara shurabe zo7ora may7di doosona.

Kowaase kaasa denban kaa7ishe woxxishe diza nam7u cuga kaasanchati beettosuna heetappeka heedzdzati issi cugakko

Kuwaase kaassa denban ichidi disa zo'o qonxara zo'o shurabera mayda issi kaassanchay dees hankoyka iza denthi shefe

Kowaase kaassa denban issi medho qonxara issi medho curabera may'da maca kaasancha nayti issife idimettidi eqqidi doosona.

asa nayti dumma dumma asara gakettanawu maaddiza mobayle giza miishay aykko qommon charjettides

asay ushsha keeththan dumma dumma woosasotanka yetha yexishenne durishe shociza diithay beettees

keetha giddon keehippe daro kaqettidi beettiza kare dere efanawu maaddiza ashoy beettes; izikka.

biratappe ooththettida asay daro wode ba miisha wothanawunne shiishshana go7iza miishay hayssan dees

issi maashiney de'ees he maashinezikka chifse giza miisha ooththana maaddizayssanne izi

daro issi medho qalamen tiyetida makinati matan matan eqqidi beettosona

keehippe denba bessa daro hareti caana caanidi ogeza kumidi bishe dizayssi beettees

ogezara qeeri makinan daro iita qalame eqaza caanidi sugishenne bishe diza issi macara issi addera de7oosona

Dembanne dalga gidida bazzoy beettees izara issi makinay bishe eqqidayssa sugishe diza oyddu asay doosona.

keeththay keexetidi giigidi dizay beettees iza sinthana qasse diza hugezan heedzdzu adde asay issi medho saykile laaganaw uttidi beettosona

Makina ogezara issi medho saykile laaggishe duge yiza daro nam7u asay beettishe doossona.

Makina ogezara hude bishe beettiza daro makinati de7oosona he ogezanka qasse asay pudenne dugge hameee

wurqatidi diza gita abba haaththa xanxara wogoloy boro gede bishe beettees asayka

makina ogezara duge yishe beettiza gita gita makinaynne qeeri qeeri makinati doosona asatikka eqqidi beettettes

keeththa giddon koronte xompishe dees issi paranjara abashsha addera sarothetishe tophiya bandiray eqqidayssa matan eqqidos

issi makinay makina oge sinthara yiza makinaza bolla dumma qommo iqay caanettidi dees iza guyrakka daro makinati gishe doossona

Biratan direttida dirsay deees izappe geeshshara makinaynne motorey biza ogen issi addey motore laaggishe eqqidi dees.

Gita pooqe keeththay beettees keeththa sinthara saykile laagdiza asay duge ishe doossona.

Makina ogera daro salpera yiishe diza gita gita makinati beettosona qommorakka aafoy deees.

Keehippe gita horphile denban uttishe diza issi tophiya geetettidi za bolla xaafettida horphiley beettees.

asa naas duussas maaddiza lo7iza keeththay keexetti giigidi karezan oydentara uttidi qalamera tiyetti beettees

makina ogezara biza issi baajajey dees. xanxara qasse pudenne duge hemettiza asay beettosona.

Makinay ogeza bolla eqqidi dizay daroy beettees ha sinthera qasse issi addey aykko qommo shammishe dees.

bootha qalamera tiyettidi keehippe lo7iza pooqe keeththay de7ees;izankka wulay mastoote marcco gidenna.

gita pooqe keeththay beettishe dees keeththa giddoka geliza asay de'osona sinthara diza ogen bajajey eqqidi dees

daro mithati dicci gitatidi sife diza gita woray beettees orappe habaggan pooqe keeththayka de'es

keeththay booththa qalamen tiyetidi beettees iza pe geeshshara hara keeththaykka dees mithaykka dees

issi medho shurabera issi medho surera mayda macanne adde asati issife eqqidi oto dendisa daanosona

tamare nayti kifile giddon uttidi be dawutare sinthen woththidi tamarishe doosona etaka yiidi xeelliza daro asay dees

Teeththa giddon hessi gooba tamarey ubba xooni wanca oykkidi eqqidi de'ees iza gu'erakka.

Tamare nayti issi medho may7ida nayti xaraphe miiye sinthen komputere wothidi izan xanna ishe uttidosona.

keehippe daro yelaga tamare nayti uttidi kifilezan tamarishe beettosona eetarakka issi c'ega adey utides

keehippe lo'iza keeththay qalamera tiyettidi giigettidi dizay beettees iza kareykka aykko maataykka baynta xurakko

Daro qeeri nayti benta timirta wursidi mereqa may7o may7di ababa kushen idimmidi issife eqqidi doossona

Keeththafe karen diza denban mitha garsan kuwan oyde kessidi uttidi diza asay doosona eta sinthenka issoy eqqidi haasayee.

tamare nayti kifile gaathan uttidi tamarana dawutarenne maxaafa sinthan kessidi beettosona

Maraqettida tamare nayti keeththa matan diza bessan issife shiiqidi issi medho may7di eqqidi beettosona.

keeththa giddon pude pooqezara pude kezishenne dugge wodhishe eqqidi diza macanne adde tamare nayti beettosona

mithay zambantara dizayssa matan oyden uttidi dizay issi ceeygaddey booththa koote may7i dees

keeththa giddon diza xawulafe medhettida maxaafa woththiza bessan keehippe daro qoodan gidida maxaafati uttidi beettoson

gita gita pooqe keeththati daroy beettosona eetappe ha sinthera denban kushe kushe oyketidi ka7iza daro qeeri nayti deettes

daro qeeri tamare nayti kifile giddon be oyden issi medho may7o may7di uttidi de7oosona issay

keeththa giddon dawuta iskirto kushen oykkidi oyda bolla cugan uttidi zoorettiza daro asay beettishe dees.

Ceeyippe dalka gidida kifilezan daro tamare nayti uttidi maxaafa nababishe beettosona

Gaamo dunguza qoobe wothida gaamo dunguza koote may'ida toorakka kushen oykkida heedzdzu gaamo cimati doosona.

Dalgga gade giddon keexettidi diza pooqe keeththay deees. Izappeka ha baggara maatay boro diccizay beetees.

Keeththa giddon keehippe daro qommo maxaafati beettosona he maxaafata sintharakka eqqidi diza heedzdzo asay doosona.

gita baasettida ogey beettees he ogezara miizay hamittishe dees qommora xaaderakka daro woray beettees

makina ogey aykko makinay beettontay beettees izas qommora diza zokko zara qasse makinay bishe dees

wara giddora efiza ogeza baasanawu eqqida issi doozore giza goshsha makinay beettishe dees

Makinay ogezara cuwa cuu isishe bees iza miyerakka issi ceeyga addey sintheyishe dees.

makina ogeza goyshenne giigissishe diza oge ooththiza makinay nam7i deees izappe ha sinthara issi addey eqqidi beette

heehippe dalkanne adussa gidida makina oge bollara ogeza ooththishe diza oge ooththiza makinay daroy eqqidi deees

ogeza xanxan aspalte matan oge ooththishe beettiza asay de7oosona heetappe ha baggarakka makinay bizaybeeta

Makinay baana mala medhettida makina ogey beettishe dees izarakka issi makinay bees xanxayka aafo malees.

Hazuzo bessara aadhdhe addi mithay diza bessan ha ogezara yiishe diza issi gita caana makinay dees.

Makina ogeza bolla eqqada diza issi maca tirapikera izi sinth miyera eqqida makinaradeyoosona.

makina ogezara gede bishe diza issi asa caaniza makinay deees ogezappe qommora xadera woray dees

gimbben keexettida simintto ooththettida bessan eqqidii xeellishe diza daro ceega addeti beettosona

Bootha qalamen tiyettida keetha giddon daro korontte shubotinne dumma dumma miishati doosona izakka oothiza issi maccara issi addera.

issi medho booththara zo7ora diza koote maydi eqqida cee gade asay doosona issoyka be kushe meecishe beettees

Denba bessan bomba haaththay dizasan mecetishenne uyishegiza daro ceega adde asay de'ettes.

maatha shooreza bollan ooththettidi beettiza zokkoy deees iza bollanka eqqidi diza cora asay beettosona

gita simntoppe medhettida haaththay yii shiiqidi eelliza tankere giza miishay beettees iza matanka issi makinay eqqida